Assalamu aklaikum. Zan yi magana ne a kan ƴan uwana da ma'aikatan aikin gona da suke yi, yanda za su rage wahalhalu a kan harkar noma E, a gaskiyan haƙiƙa, abu na farko shi ne abun da yake, abun da yake faruwa da za su rage wahalhalu kamar yadda aka fito da abubuwan zamani na noma to shi ma ka ga a nan da ƴan uwana da ma'aikatan aikin gona suna ana rage wahala A misali, kamar yanzu an zo da su injinan ruwa injin ban-ruwa, idan ka ga za a sa ma shukokiba ruwa suna buƙatar ruwa yanda ma'aikaci zai rage wahala, akwai inji da zai kai ruwa gonan shi In ma ba yi da rijiya a wurin gonar shi ka ga duk rage wahala ne, zai iya amfani da inji ya janyo ruwa Sannan kuma an zo da abubuwan zamani da yake cire shinkafa shi ma ka ga wa'innan, kun ga wa'innan su ma duk rage wahala ne Bacin da haka kuma akwai wanda yake ɓamɓare masara injin, shi ma yanzun an fito da su. To duk irin waɗannan abubuwan shi ne suke rage ma ƴan uwana raɗaɗin wahalhalun aikin noma, a matuƙar haƙiƙa ana jin daɗi da waɗannan abubuwa da aka fito da shi yanzun da yake taimaka ma manoma kuma ana jin daɗi Sai dai mu ce Allah Ya ƙara kaifin basira da aka furfuto da abubuwan da ke taimaka ma manoma yanzun suna rage wahalhalu Yanzun ko a gonanka idan masaranka ta riga daman ta bushe za a iya ɓarewa a ciccire maka a nan gonan ana shimfiɗa wannan buhu ana ɗinka ta irin buhu ya yi girma a zuzzuba a sa inji a tsakiya a ciccire ga wadda ke cire totuwa duka, a tara su guri ɗaya, daga wurin ma ga ƴan shiƙa sai dai a ɗuɗɗure su a buhu, haka muke yi, ka ga irin waɗannan da dama an rage mana wahalhalun aikin noma to muna jin ɗadi.

assalama alaikum barkamu da war haka zanyi bayani ne abun game da kimiyya abunda kimiyya ta kawo mana wai shin menene ma kimiyya kimiyya shine kayan masa rufi da ka kawo mana da zai dinga taimakama manoma to yanzun an fitoma manoma duk abinda zai ɗan tayasu aiki da sauri sauri kaman su injina da ka shigo mana dashi na yanzu injin ban ruwa injin casan injin cire shinkafa injin ɓanɓare masara duk wa innan kaga suna taimakawa kamar idan zakayi aiki awa ɗaya ne a gona to idan kayi amfani da wa innan kayan masarufin da aka kawo su sai kayi minti talatin a gona lallai bazai ɗauke ka da wani wannan ba da lokaci ya ƙure maka ba dan a yanzun gaskiya irin kayan nan da aka kawo yana tallafawa manoma sosai sosai tunda yanzun kaga kamar su injinan ban ruwan nan da aka kawo rijiya zakaga yana da nisa da gona to idan akasa injin ɗinnan yana taimakawa sosai wurin da gonanka yana can wani wuri haka zaka iya amfani da injin ɗin a cikin wannan rijiyan kaja ruwa idan zakai ma gona ban ruwa kamar irin ko ban ruwan su fayan tumatur haka ko su latas haka ko su kabaj haka in zakai musu ban ruwa yana taimakawa masara kuma idan yayi idan ancire shi shima kanaso a ɓanɓare maka a gona ma kaje da buhun bunanka ba sai basai ka kawo shi gida ba anan gurin za a shinfiɗa su tanful a ijje injin ɗin sannan injin ya fara aiki sai dai azuzzuba abuhu bacin haka kuma yanzun game da shinkafa shima anyi injin ɗin da ba duka sai ansha wahala ba du yana taimakama manomi cikin sauri sauri saboda haka du wa innan kaga a cikin taimaƙon manoma ne da bazasu ji wani wahala ba

Assalamu Alaikum. Zan yi magana ne akan abubuwan da na puskanta akan harkan noma na gajiya a jikin ɗan adam. Eh a gaskiyan haƙiƙa ana samun abubuwa dayawa a jikin ɗan adam game da harkan noma to ballantana ba wai gona ɗaya kake da shi ba ba kuma gona biyu ba, ba gona uku ba gona sukan kasance har biyar to dole za a samu ɗan adam ɗinnan muna samun yanayin mu dole da gajiya saboda ma akwai inji da yake temakwa na zamani amma duk da haka zaka ga wani lokaci tunanin ka ma ya ɗauke maka saboda kana tunanin yaya zaka kai gonan nan zaka samu buhu nawa duka yana sa ka kaman wani lokaci ma ɗan ƙwaƙwalwan ka ya so ya buga sannan kuma akwai yanayin patanya wani lokaci zaka ga ka samu rauni a hannunka ko a ƙapa duka shima kana samu a jikin ka bayan ad haka kuma kaman lokacin da muke dasan tumatur zaka ga an tapi tun sape ƙannai na da iyaye na tun sape ake tapiya gonan nan ba pa za a dawo ba wani lokaci se ƙarpe tara ko ƙarpe goman dare to duk yanda aka kai kuwa mutum ya tapi tun sape dole ze ji gajiya a jikin shi ze ji kasala a jikin shi se de da ka dawo ba abunda zaka nema ruwa me zapi kayi wanka to se ka samua lokacin ma ko ana masa magana suna basu san damuwa duk anyi aiki an gaji to irin wannan ba za a taɓa mantawa ba ballantana hidiman tumatur shi ma ban mantawa da shi dan ana mai hidima sosai gaskiya idan ya zo ba ruwa saboda yin ban ruwan nan tun saoe ake tapiya ba za a dawo ba se ƙarpe goman dare ko ƙarpe tara dole ɗan adam jikin shi da jiki ai da jini shima haka ba zan manta da shi ba ana gajiya gaskiya ana samun gajiya airin wannan abubuwan to tunda kuma gajiyan ze wannan se lokacin da ampanin ya yi duk za a manta wannan wahala de da ka sha tunda ga shi kana cin ampanin abun.

Assalamu alaikum zan yi magana ne a kan gudunmuwar da zan bayar a magance gajiya a kan harkan noma eh toh a gaskiya a nan hakika akwai kungiyoyi da dama da za ka samu ka yi masa magana ko za'a taimaka maka da yanda za ka yi ka magance gajiya ana misali a ungwa kamar akwai masu malamai masu dalibai haka rannan da bakaratu ana zuwa a ce masu dan Allah su ba da yara in ya so ko suka yi aiki za'a biya su toh ka ga a nan kai manomi ka magance gajiyan ranan tun daga wayanda ka dauko zasu taimaka maka sannan abu kuma na biyu da ake magance abubuwa na abubuwan gona yanda kake gajiya soboda idan ka dawo gonan nan wani lokaci ma zaka ji kaman ba ka son magana kaman kwakwaluwan ka ta na so ta buga haka toh akwai ma'aikatan kiwon akwai ma'aikata kiwonlafiya na noma da za ke je su ma ka ba su labarin yanda kake ji ko akwai abubuwan da zasu taimaka su magance maka a tattare da abin da kake ji da kai toh a nan gurin shi ma ka ga an samu wani mafita da mutum zai magance gajiyan da zai samu a aikin gona da ya tafi toh ka ga abubuwan da zan ba da kenan misale misalen da zan ba da a wayannan abubuwa sannan kuma haka kasalika su wayannan baci na yara inka jema mai makaranta shi ma akwai kuma committin mata akwai kungiyoyi na matasa da za su za ka yi masa bayani sai za ka ga sun ce suna son idan ka na neman bukatua taimaka maka a aiki zasuje su ma soboda in an gama za'a samu wani abu a basu toh suma su na jin sha'awan haka za su ce za su je toh anan ma kasamu yan da za ka dan ragge ma kan ka gajiyan aiki

Assalamu alaikum barkammu da sake saduwa a cikin shirin namu na yau. Zanyi magana ne akan ilimi da na taso naga gidanmu suna yi na harkan noma. Ah gaskiya na taso gidanmu akan ilimin da na fahimta suna yi na noma; suna noman tumatur, ana noman kabeji, ana noma latas, ana noman shinkafa, noman masara, noman wake duk ana yin noma. To amma ah inaso in ɗan yi baya ne akan noman tumatur. Watan shi noman tumatur idan za a yi mutum ze je ya yi yu yana da irinshi. Idan baka da iri wancan da ai daman zaka tanaji irin ka idan lokaci ya yi zaka ɗan samu guri ka yafa irin tumatur ɗin. Idan ka yafa kayi yafan irin tumatur ya taso ya yi girma watan je ka cire. Idan ka cire se kaje gona. To daman already zakai huɗa na gona, zaka cire abin da zaka caccire, ka amo gonanka. To idan gonan na da ganye se ka dasa waɗannan waɗanɗin ka dasa su na irin tumatur ɗin. Idan ka dasa su shikenan. To amma sun fiye akan na ban-ruwa ne. Idan ka dasa shi kenan bayan yan kwanaki haka za ka ci gaba da lura da gonan nan yaya tumatur ɗinka ke ciki, zaka dinga zagayawa. Haka ana musu saboda ko akwai awaki da zasu ci maka wannan irin da ka dasa. To idan kayi mashi danni se ka samu in kana ci gaba da zuwa kana duba yaya halin da tumatur ɗinka ke ciki. Se ka ci gaba da mai ban-ruwa. A ci gaba ka dinga cigaba da mai ban ruwa. Idan kana ban-ruwa se a zo cire benu na farko kenan wanda suka ɗan fara ja, sun fara nuna kenan. Ban-ruwan suna yin shine ma tun daga safe suna kaiwa har goma a gona ko su kai bayan isha’i duk suna yin wannan ban-ruwan.

Assalamu alaikum. Barkan da warhaka. Zanyi bayani ne akan noma da muka koya a wurin iyayan mu da kakannin mu, waton mu iyayan mu na taso munga suna noman latas, kabeji, karas da sauran su sannan kuma su gero, su dawa, su masara, su shinkafa duka su wake duk suna nomawa to abunda nafi ƙwarewa shine barkono. Zanyi bayani ne akan noman barkono waton shi noman barkono idan ka ɗebo wannan iri zaka je kai yafi tukunna a gona, idan kai yafi, sai kazo kayi sharan gona, kai huɗa, ka dasa barkonan nan. Idan ka dasa barkonan nan, kaza in an dasa sai ka dinga zuwa kana dubawa, a zo a sa su taki, su wannan idan da damina ne ba se an mashi banruwa ba, idan kuma ba da damuna bane dole za kai banruwa kana mishi feshi da sauran su, idan anyi feshi da sauran su, sai kuma a zo gurin zaka ga ya fara kore, idan ya fara kore to yayi ƴa'ƴa kenan. To idan yayi ƴa'ƴa koran nan sai a jira yazo ya fara ja idan ya fara ja shine za a ɗiba yara da iyayan mu mata suje shine ake faɗi za aje cire belu, to ya fara ja kenan sai aje a cicciro wayanda suka yi bayan sati biyu kuma za a ƙara komawa a ga yaya ya kasance, sai a ga wayansu sunyi ja, wayanda sukai jan nan, shima sai a ce za a je cin barkono. na biyu. To kaga an ci sau biyu kenan a gona, idan aka ciro wayannan bayan sati biyu kuma za a ƙara komawa aƙwai wayanda sukai ja sai a ƙara cirewa daga haka daga haka za a ta cire shi har yazo ya rage ɗan fari. To idan ankakkaɓe shi tas angama kenan ya gama ja, idan ya gama jan nan shikenan angama cirewa sai ɗan fari, sai a zo a ciccire abubuwan barkonan a yayeshi a gona. Abunda na fahimta kenan a game da shukar barkono.

Assalamu alaikum zan yi magana ne akan abubuwan da muke shukawa yake ƙasa a al'adunmu to zan bada misali kamar akan Albasa Albasa gaskiya shi ɗan gata ne sabida bata son zarfi shi ya to shi a kullum yana ƙasa in mutum ba yana da wurin zubawa ba ma ko kuma ka siyar da shi tun a gonar sai sai dai ka siyar da shi gabaki ɗaya don idan ka cire shi ka dawo da shi gida idan ba kana da wuri ba tunda in ka dawo ba zai yi sati ba dole sai ka ga ruɓaɓɓe an cire ba zai ƙara kuma wani satin ba shi ma sai kana lura alal misali idan buhu biyu ka zuba shi to a cirewan da zaka dinga yi a cirewan da zaka dinga yi wanda zai rage mata kafin ya kai wani lokaci a ƙalla idan ka samu ko budu ɗaya a cikin buhu biyu to ka gode to gaskiya shi shi ya sa yake ɓata game da noman shi saboda wa'yansu kuma zaka ga a gonar ake ciniki su saida shi gaba ɗaya ba wai saboda sai kana da inda zaka injiye shi ko kana da inda zaka ijiyeshi ɗin dole sai kanayi kana zagawa ka cire ruɓaɓɓu kana zagawa shi ma kana cire kwana biyu kwana uku sati ɗaya kai kana dudduba shi kana cire ruɓaɓɓun dan shi gaskiya sai da kula sai an dinga kula da shi in ba haka ba sai ka jima har wari zai fara yi idan baka ba shi kulawa sosai kana zagayan nan kana dudduba me yake ciki wanne ne mai kyau wanne ne marar kyau wanne ne zaka cire wanne ne kuma zaka buɗe shi? ta yaya ne zaka buɗe shi ya dinga sha iska kullum shi ya sa neke magana akai in ma ka ijiye buhu biyu ne to kafin wani lokacin da kake so ka fitar da shi ba zaka iya cimma buhun ɗin nan ba ko rabi to idan a ƙalla in ka samu buhu ɗaya to zaka iya modewa sauran kuwa sai dai dinga cirewa kana ko girki da shi ko kana bawa maƙotanka sui girki da wannan saboda kar ya lalace gaba ɗaya to shi ya sa yana mana ƙasa a game da noma

Assalamu alaikum, Zanyi magana ne akan Noma da na gada a wurin 'yan uwana Eh, A gaskiyan alal haƙiƙa ina jin farin cikin sosai wannan Alladun mu da muka gada na Noma ni yana sani farin ciki kuma yana ƙara mana ala alaƙa da 'yan uwa na kusa dana nisa duk ana jin daɗi, tunda a lokacin da amfanin gonan mu yayi zamu ɗiba a kaima 'yan uwa da suke wa'yanda basa yi kamar irin 'yan gari masu nisa haka ko in sun zo za kaga sunji daɗi, tunda su ba suna nomawa bane to kaga a haka a gaskiya ina farin ciki da wannan abubuwan da na gada na al'adun mu na noma da muke yin shi da 'yan uwa na saboda haka kuma yana biyan maka buƙatun ka da kake yi, Bacin kyauta-kyautar da zaka bawa wa'yan da basa yi kai ma za kuma ka ɗiba wanda za kai canjin kasuwa, ka bayar ka siyar kaga kuɗin kuma kana jin daɗi, ba zaka tsaya ba dai baka da kuɗi a hannu shiyasa ko do ko da kaka haka lokacin amfanin gona yayi idan ka shiga ko kasuwa haka zaka ga lokacin ne farin ciki, ɗan kasuwa ma sun san akwai kuɗi a hannun mutane da 'yan karkara su suke da kuɗin zaka ga ance lokacin suma farin ciki suke yi, dan kasuwar su ta buɗe to kaga kuwa a gaskiyar zahiri an gode ana alfahari da wannan abun da suka sa ni kuma har yau, har gobe mun nan akan turban yin nomace nomacen da muke yi da aka saba saboda yana rufa mana asiri sosai kana cin abinci ba sai ka siya ba sai wani shekara to kaga lallai za'a ji daɗi da abubuwan da ake samu a noma bacin da haka kuma 'yan uwan ka da suke can wa'yan da basu karkara suna ko birni suma suna fama da siyan abinci, to ko abunda ka ɗan noma ka miƙa musu kace gashi abunda gonan ka, albarkacin gonan ka kenan kaga suma sun zasu

Assalamu Alaikum zan yi magana akan abunda ya tapi da tunanina na ilimi da na gani a ka harkan noma a gidanmu eh a gaskiyan haƙiƙa na samu darussa kala-kala da ƙannai suke gonan nan da iyaye na da yannena to da na ga yanda suke ciki nace to wannan abun ba za bazan tsaya su yi shi su kaɗai ba nima bari in shigo in san in ci ampanin abun to abunda ya tapi da tunanina um na samu ilimi akan harkan noma kenan to a nan muka para suka ce min ga yanda za a yi ga yanda za ayi gona da suke da shi nima nayi ruwa nayi tsaki nace a bani wani guri akwai kuma wanda muke ansan galla in ya so sai ka bayar in ka cire ampanin gonan ka ku ƙara juyawa to abunda ya tapi da tunani na kenan kuma na samu ilimi akan shi saboda a zahirin gaskiya zaka ga i sun dawo da shi za a ɗibam ma maƙota za ɗibam ma ƴan uwa kuma duka suna jin daɗi to kai ma ba se ka shiga ayi da kai ba yanda suke bayarwa ko a can ta ɓarayin ka kaima se ka yi wannan in ka samu ka babbayar saboda a ji daɗi to a halan haƙiƙan gaskiya akan haka ma nima waƴansu da suka ga ina ciki ina yi dumu-dumu su ma yanzun haka sun ce lallai in da za a samu gallan gona suna so saboda su para nomawa ko da guda biyu ne suna so su para su ma su zama manoma to mun je da su ma an yi magana na yanda za a yi su samu gona tun yanzun ne dama tunda gap ake da a para sa abubuwan ampanin gona to saboda haka na samu ilimi matuƙar ilimime yawa a kan wannan tunda ga wanda za ka bayar kuma ga wanda zaka ba se ka sai abinci ba ko da zaka siya ba duka abu de zaka siya ba daman kana da um waƴanda ka noma a ijiye to ka ga a haka ma in ka tuna lalle za ka ce lalle ƴan uwanka sun sa ka a harka me kyau kuma ka ƙaru da ilimi yanda za kayi ka shuka yanda za kayi ka girbe yanda zaka yi kayi komai

Assalamu alaikum! zan yi magana ne a kan shawarwarin da zan ba wa ƴan'uwana a kan harkar noma Gaskiya ina farin ciki na noman nan da ake yi ina so kuma in ƙara ba su shawarar gudunmawa kamar yadda suka sa ni a kan harkar noma ina so in ce su ƙara jajircewa su ƙara jajircewa, su ba da ƙwazo a kan harkar noma saboda noma yanzun shi ne tattalin arzikin ƙasa Noma yanzun shi ne tattalin arzikin ƙasa Idan za ka ga waɗanda suke noma sun fi ƙarfi abin da za su ci sun fi ƙarfin wasu abubuwa, suna nomansu--abinci, kamar abinci ba sai sun saya ba yanda ake cikin tsadar rayuwar abincin nan, ka ga su ba sai sun saya ba Yanzun ƴn karkara su ke da kuɗi Ana ce maka kaka ya yi ko ana faɗin mana kaka ya yi ko kasuwa ne mutum ne ya je za ka ga lokacin matan karkara su ke da kuɗi Za ka ga mace a ɗakinta a karkara ta ajiye buhunhuna na shinkafa, na masara, na wake, su suke da kuɗi ƴan birni kuwa in aka shigo birni ba wani abun da za ka abin nan To sai ya sa ina daɗa wayar ma matan birni ma da matasan birni su ma su miƙe ba wai ƴn uwana kawai ba, har waɗanda muke mutunci da su, muke wannan da su ina ɗaura su a kan gaskiya su jajice. Idan ma galla za su je tun da ana ba da gallan gona Idan galla za su je, mutane ko a yanzun akwai mutane kamar goma da suka yi min magana suka ce suna so a ba da gallan gona Tabbas, an taka rawar gani kuma sun ga kamar yanda muke jajircewa a harkar noma kuma sun je sun gani amfanin gonan da wannan kaka da ta yi aka samu aka ciccire To a gaskiya, noma yana taka muhimmiyar rawa kuma a hakan ma na ƙira ƙiran ƙannena da yannena da ƴan uwana da abokan arziki na ce lalle su ƙara dagewa a kan harekar noma saboda noma shi ne mahaɗin rayuwarmu yanzun shi ne idan mutum yana da noman nan za ka ga ya fi ƙarfin komai.

assalamu alaikum zanyi magana ne a kan fuskance fuskancen ƙaluɓale dana samu akan taki a harkan noma a gaskiya zuba taki na noma na fuskanci ƙaluɓale ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba, akwai lokacin da na zo sa masara nazo zuba taki ban bashi taki yanda yakamata ba to shima a lokacin sai na fuskanci anfanin gonan nawa bai mun yanda nake so ba akwai ƙalubalin kuma dana ƙara fuskanta dana shuka wake nazo in samishi feshi sai bamuyi anfani da feshin maganin feshin waken na na shi ba ban bashi irin na shi da yake so ba shima na fuskanci ƙaluɓale waken ban samu abunda nake so ba sannan ƙaluɓali kuma dana ƙara fuskanta na zuba taki kazalika na ƙara zuba ma walihan taki shima hanka ban bashi taki yanda yake so ba shima na fuskanci ƙalubali ban samu yanda nake so ba a gaskiya a halin haka na fus kanci ƙalubali na rashin zuba taki enough sosai haka aciki toh a gaskiya da ma na fuskanci haka toh ina ƙoƙari in kauda matsalolin nan dana fuskan ta na zuba taki idan baka zuba shi yanda yake soba anfanin gonan ka gaskiya bazaka samu abun da kake so ba kuma yamun haka na samu ƙalubalin baso ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba kuma troh shima akwai lokacin da nasa shinkafa shima shinkafa na fuskanta kalubali na taki koda yake shiɗin ba dai na takiba da ruwa ma yamaishi yawa alokacin shikafan to sai na fuskanci matsala na kalubali shima na fuskanci ƙalubali ba kaɗan ba gaskiya saboda anfanin gona ban samu yanda ya dace in da nasa rai yadda zan samuba shima na fuskanci ƙalubalin.

Assalamu alekum zanyi magana ne akan mastalolon da na fiskanta akan katin Aguro kemikal [Agro-chemical] Aguro-kemikal [Agro-chemical a gaskiya na fiskanci kalubale sosai saboda nayi faishi da su bansan yaya zanyi da su ba a lokacin shima na fiskanci kalubale kala-kala don amfanin gona wani bai bani abin da nake so ba wani gonan ma gabadaya ta lalace saboda bansan yaya zanyi inyi amfani da wannan takin ba a gaskiya aa hakika shima nayi nafiiskanci kalubale to sai yadda nayi amfani da shi akan ban gane yaya zan yi amfani da shi ba ya bamu matsala sosai da 'yan'uwa na saboda duk acikin gonayen da muka noma mun danyi amfani da su da dama harda a kwaima na wake da muka sa shima haka ya kone saboda ban gane yaya zanyi amfani da shi ba a lokacin amma yanzu alhamdu lillahi dai a baya na fiskanci matsaloli kafin in gane mai nene wannan takin to amma da Allah ya sa muka gane mun gane yadda za muyi amfani da shi, amma a baya dai mun fiskan kalu-bale sosai saboda a gonannakin da muka shuka da nawa da naaa kanina da na yannina da na iyaye na to gaskiya mun dan fiskanc tinda in mun tashi gona muna zuba wake dukan mu. akwai gonan da muke zubawa akwai gonan da za muyi shi gaba daya da ni da su to alokacin ya bamu mastala gaskiya mun fiskanci kalu bali dan gonan sun kokkone ba duka muka samu amfanin gonan da ya kamata a wa'innan gona ba sun kokkone sosai kusan dai a lokacin dai mun dai hakuri saboda ba yanda za muyi ba mu gane yadda za ayi amfani da sgi ba ne, amma alhamdu lillahi yanzun mun ga ne yanda ake amfani da shi

Assalama Allaikhum zan yi magana ne akan ilimin da na samu akan inganci, rashin inganci na takki a gaskiya ilimin da na samu kaman noman dankali da na yi na sa mai takkin zamani toh a na sai na fiskanta ganye kawai ya bani, be bani ƴaƴa yanda na ke so ya bani ba toh a nan ka ga na karu, na karu da ilimi sosai shi kuma takkin gida shi ma zan yi magana kaman yanda na sa ma shinkafa ban sama abunda nake so ba shima be bani abunda na ke so ba wannan shinkafa da na noma lokaci. Toh a nan ka ga na fiskance kallubali kuma na na karu da ilimi, menene wani irin takki ne shinkafa ya fi so in sa mashi dankali ma, wani irin takki ya ke so, in sa mashi toh haka kazalika shima da na zo na, ba ma walahan di na takki na na zamani biyu, ban abunda ni ke so ba, amma da na sa mashi takkin gida na samu abunda na ke so na cika mashi takki na gida kuma ya bani abunda na ke so ka ga a nan gurin ma ilimi ne na samu sosai, ya shi shinkafa yanzu in na tashi noma kuma, na san menene zan sa ma shinkafa na, wani irin takki ya ke nima shi ma dankali, ka ga na karu da ilimi zan san wana irin takki ne zan nima in basu masara ma shi ma ka ga na yi il na karu da ilimi sosai akan irin takkin da ya ke so shi ma lokacin da a yayen da na yi amfani na masara na sa mashi takkin takkin zamani shi ma na fahimce abunda ya bani a masara wanni lokaci kuma da na kara dawowa na yi shukan na sa mashi takkin gida, shima a lokacin na fahimce shi ma abunda ya bani toh a halin haka na karu da ilimi dukka a yayin da zan kara yin wani shuka yanzu na karu da ilimi sosai duk abunda na san takki zan yi amfan, na san takkin da zan yi amfani da shi.

Assalamu alaikum! zan yi bayani ne a kan yanda takin gida da na zamani zai inganta ƙasa, to a gaskiya alan haƙiƙa idan an kwashi takin gida ana kai shi ma ƙasa...gona ne a zuba, to anan zai inganta ƙasa idan kuma ya inganta ƙasa ƙasa shi kuma zai ingata mana amfaninmu, zai bamu abinda muke so a amfaninmu, to kazalika haka shima takin zamani idan an huhhuɗa guri idan guri ko da ruwa ne wurin baya son ruwa anyi huɗa anyi abubuwa an zuzzuba shi, to shima zai inganta ƙasa idan ya inganta ƙasa idan muka zuba ma ƙasa ya inganta shi ƙasan kuma zai inganta mana amfani, shi yasa amfaninmu sai mu samu kuma yanda muke so, kaman yanzu tunda komai an yi ana shiye-shiryen sa wani sabon shuka ne to amma fara kaima ƙasa ya inganta ƙasa don dukka ai...mude a gurinmu mun riga anyi sharan gona an fara zuba ma ƙasa takin gida yanda saboda ya sa mana amfanin gonanmu idan ya shiga ƙasan ya ingance shi koda ruwa ya faɗi kaga ba sai anje an fara wani wahal halun cewa bari a fara zuba takin gida ba, to saboda haka duk mun tattara an fara ma zubawa a gona, saboda ya... inganta ƙasa idan ya inganta ƙasa kafin lokacin kuma ya riga ya shiga cikin ƙasa sosai mu kuma kaga koda an kai amfani ƙasa dama ta na da ingancinta an riga an zuba ma ta wannan takin zamani, to saboda haka ya na ba... ya bamu gudummawa sosai da takin gida ya bamu gudummawa, saboda yanda mu ke yi kenan mu samu amfanin gona masu kyau, wanda za su ingan... shiyasa suke inganta mana amfanin ganammu mu ga ya yi kyau ya bada yanda ake so sasai, to a gaskiya mu yanzun ma mun riga munyi share-sharen gona mun riga duk anyi wanda za'a kai bamu de gama kaiwa ba amma an kakkai waɗansu.

Assalamu alaikum! Zan yi magana ne a kan takin gargajiya da muka taso muka ga amfani da shi a gaskiya yanzun takin gargajiya yana bada gudunmawa sosai. Da mutane ma ba su farga ba da shi to amma yanzun yana ba da gudunmawa sosai takin gargajiya, kamar a misali bololin mutane yanzun yanzun bololi ba sai an kira mai kwashe bola ba Kashin kaji ma, da, duk ana zubarwa ne da ba a gane ba. To yanzun kashin kaji ma kuɗi ne; sayen shi ake yi. Bola yanzun in ka bi saƙo da lungu bola ma neman shi ake yi yanzun ba sai ka, mutum ya ba kan shi yana neman mai kwashe mishi bola ba saboda inganci da takin gargajiya yake da shi. Yanzun mutane sun farga sosai kuma ga sauƙin kuɗi da ba mutum zai cire kuɗi ya saya takin zamani ba. To ka ga an samu ilimi sosai a cikin harkan takin gargajiya An samu ilimi sosai a cikin takin gargajiya saboda kaman misali ka ga na zamani za ka ba da kuɗi ne ka ce za ka sayo shi. To kuma takin gargajiya ga amfani da yake da shi tunda mun lura da shukoki, akwai shukan da suke buƙatuwan takin gargajiya shi ya sa yanzun bola ana neman shi ne ido rufe ana kwakkwashe shi saboda yana taimakawa yana ba da gudunmawa a wasu shukokin da suke son takin gargajiya. Shi ya sa yanzun ana sonsa sosai. Kamar kashin kaji haka shi ma kuɗi ne yanzun. Mata masu kiwon kaji za ka ga kuɗin kashin kaji daban suke yin shi shi ma ana sayar da shi ne saboda duk za ka haɗa a cikin takin gargajiya To, saboda haka, mun ƙaru da ilimi sosai da gudunmawan da takin gargajiya yake ba da shi. Mun ƙaru da ilimi sosai, mun ƙaru da takin gargajiya yake ba da gudunmawa sosai ya taka rawan ganinsu. Misali,

Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokacin zanyi magana ne akan inganta akan inaganta ƙasa akan takin gida to gaskiya bayanin da zan kawo inganta ƙasa da takin gida kaman bola ƙwalbati gawayi kashin kaji duka yana inganta ƙasa sannan sharan gona ma idan akayi tuaka shima yana inganta ƙasa bayan haka kuma idan aka tara abubuwan ganyayyakin kayan lanbu aka bassu suka lalace irinsu alayyahu su wannan ɗin icansu alayyahu sannan irinsu kabeji haka suma da icansu kabejin abubuwa dai na kayan alanbu haɗasu guri ɗaya suka lalace shima yana inganta ƙasa kashin kaji haka shima haka in aka haɗashi dasu gawayi duk suna inganta ƙasa su ciyawa ma haka idan suka bushe duka suna inganta ƙasa suna inganta ƙasa sosai sannan dasu bola haka dasu abubuwan dake ƙwata idan aka ƙwaƙƙwashe ƙwata haka shiyasa yanzun idan za a lura ƙwata ba sai ankira masu ƙwashewa ba dun yanzun ƙwatan da suke unguwanni idan anyi la'akari za a ga duk saboda masu so su inganta ƙasa ana ƙwaƙƙwashewa asa a gefe guda sannan kuma haka masu saida gawayi tukan gawayin nan da ƙananu da suka rarrage zaka ga gidan masu sai da gawayi ana kai musu buhu su jujjuya diddigan gawayin nan a ciki zaka ga wanda suke so su inganta ƙasan a ijje ana kai musu buhu saboda za a za a sashi a ƙasa shima a inganta kasa dashi saboda haka aƙwai abubuwa da dama da ake inganta ƙasa dashi

Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci zan yi magana ne akan ni kaina lokacin da nake yarinya abinda na fi so a kayan lambu gaskiya abubuwa suna da yawa da na fi so lokacin da har? samu girma har na girma na taso da shi kuma har yanzun ina so abu na farko shi ne abinda na fi so a kayan lambu ina son Kankana Gauta Gautan Yalo ina son in ci abinci da latas ko kabeji ina son kokunba shi ma duka saboda sinadaran da suke ƙarawa a jiki su karas haka duk in na gansu ina son su ko yanzun da na girma duk inda zan shiga in na shiga ma kasuwa ne idan naga Kabeji ina siya latas shi ma ina dawowa da shi? Karas shi ma haka ina son shi sosai?? ina son shi sosai don suna bada sinadarai su Vitamin A C duka da sauransu saboda su Rake haka shi ma duka ina so gaskiya bana iya ganinsu in wuce su sai na ci shi diy yadda za ai yi in same su don suna da amfani a jiki duk abinda ya zo ma lokacin da kake shuka shi ana so ka ci shi ya bada muhimmanci a cin shi sosai kafin yayin shi haka ya tafi shi ya sa nake bada muhimmanci? tun da nake ƙarama nake son su to har yanzun na tashi na girma da son abuna na girma da son abuna kuma suna da muhimmanci a jikin ɗan adam? ni yanzun abinci ma idan ba dole ban iya cin shi ba latas ko Kabeji a ciki karas kuma ka ga kun ga yana ƙara wannan ƙarfin ido ma shi ya sa shi ma duk inda naga Karas bana wucewa se na tsaya na siye shi saboda suna da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam wa'yannan abubuwan kayan lambun

Assalamu alaikum zanyi magana ne akan yanda nake samowa yan uwana kayan lambu idan mun wannan din shi, eh a gaskiya alal hakika ina taka mahimmiyar rawa, suna bani gudunmawa sosae ina kuma jin farin ciki da dadi idan na cire musu kayan lambu suna ci, saboda zaka ga suna magana su ce ko da letas da kabeji, ko da karas haka cucumber, duk ana shuka su, toh kuma duka ana basu, saboda haka ina jin dadi ina farin ciki saboda yanzun yayi daraja kuma sun san darajar shi a cikin su, sun san gudunmawar da yake kara musu a jikin su, suna farin ciki da in an basu, nima in na basu sun ci yana matukar bani farin ciki ina jin dadi in ga kayan lambu Dana debo na mimmiqawa mutane kuma suna ci suna jin dadi, toh a gaskiya ya taka muhimmiyar rawa, ina jin dadi sosai, ina bada matukar jin dadi, su ma suna jin dadi, saboda har ana kaima na nesa, ga makota kuma su ma idan za ayi wannan su ma ana basu suma sunajin dadi, toh saboda haka yara ma haka in anyi su ma kayan lambun in na basu duka ina jin dadi da wadannan kayan lambun da nake cirewa, nake dan rarrabawa makota da yan uwana, ina matukar farin ciki da jin dadi, kamar wannan ma kabejin da muka tsuka shi kala biyu ne toh wasu ma da muka basu anan makota da wanda muka bayar ba makota ba can dai suke da dan nisa sunce su ma basu taba ganin kabejin ba, toh kaga a lokacin naji dadi gaskiya sunyi farin ciki kuma a irin sa ma inda muke noma shi gaskiya kamata masu kyau ne da kabejin da duka dai kayan lambun suna fito mana ka gansu gwanin shaa'awa kuma shaa'awar ma da suke gani kafin su kai bakin su ma suna jin dadi.

asalamu alaikum zan yi magana ne akan kayan lambu da na taso nakejin dadin su a gaskiya na taso da son kayan lambu da dama kaman kankana ina sonshi shima idan nasha ina jin dadi sosai kokumba shima inajin dadin cin shi shima na taso yana matuƙar amfani a jikin ka shiya sa nake so inci shi latas ma ina sonshi sannan da kabeji duk ina sonsu su karas su ɗinya su gauta duk wadanda suka fito ina ƙoƙari ina son duka ma dai duka akayan lambun da nake ambatowa ba wanda ba na sonshi kuma ba wanda bana jin dadin shi ba wanda bana ci har gobe ma inason su sai dai in bangansu ba ko in mun noma su daya ke muna noma su muma muna ci gaskiya sosai kuma duka muke ambato wannan duka gidan suna cin shi suma na taso naga ina sonshi kuma har gobe in asonshi ina matukar farin ciki da idan nacisu irin su kabeji? irinsu latas irin su kukumba irin su gauta hak duka ina son su ina cinsu kuma in ajin dadin ina farin ciki da cinsu irinn su lataa su kabeji su dinya duka ina cinsu suma suna bada matuƙar amfani a jikin dan adam da karas ma shima karas ina cinshi saboda yana kara ƙarfin ido shima duka suna da amfani a jikin mu ajikin dan adam shiyasa nakeso in cishi ina cin shi duka muna cin shi muna cin su abubuwan nan da muke amfani dasu na kayan lambu su lak suru shima laksuru ƙwadashi da ƙuli ƙuli ma na ke so laksuru ina ƙwadashi da ƙuliƙuli inci shi haka shima latas muna hada shi da kulikuli kulikuli muci shima kabeji haka ana kwada kwadashi da kulikuli kuma muna sashi a abinci

Assalamu Alaikum zanyi bayani ne akan kayan lambu da muka ciro daga gona muka dawo dashi gida da 'yan uwa na to, shine menene kayan lambo kayan lambo shine ya shafi Kabeji Lettuce tumatur Alayyahu Lafsir da sauransu to a matuƙa wa'yan nan kayan lamo idan mun dawo dasu, gida ina farin ciki yayin da muka ciro su saboda a haka in muka ciro su zamuje mu siyar dasu tare tare dani dasu zamuje mu sai da su sannan zamu ɗiba irin 'yan uwa da suke birni za'a ɗiba a aika musu dashi suma suna matuƙar farin ciki da wa'yan nan kayan lambo suna jin daɗi yana da kuma da mutuƙar amfani a jikin ɗan Adam sosai shiyasa ina farin ciki yadda muke dawowa da kayan lambo gida dan a gaskiya ko anan ma wa'yan da basa nomawa za kaga sun shigo gidanmu idan sun gamu kuwa an ciro su Kabejin nan za kagan su kuma masu kyau sunyi kyau sun sami ingancin taki da aka zuba musu du shima lettece din haka zaku ganshi da kyau an fito to am um abunda yake burgeni saboda mutane da basu noma ba idan sun ganshi tunda ba zamu siyar da na siyarwa sannan kuma zamu ijjiye wa'yan da zamu raba ma 'yan uwa da basu da da basu, basa noma wa to a gaskiyan haƙiƙa wannan abun yana matuƙar burgeni, in na tuna ina jin daɗi idan Karas ne ma ko wannan shekarar da muka noma Karas haka 'yan uwa da suka zo sunyi farin ciki sosai da aka, da suka zo suka samu wannan Karas ɗin aka ɗibar musu sannan Kabeji ma Muna shuka shi kala biyu suma ɗayar kalar da suka gani, ya basu sha'awa matuƙar sosai tunda basu taɓa ganin kalar nan ba

Assalamu alaikum! Zan yi magan ne a kan kayan lambun da muka fi so da ni da ƴan uwana da muke nomawa. A gaskiyan alal haƙiƙam muna shuka kayan lambu kala-kala tunda muna son kabeji muna son latas muna son karot shi ma duka muna nomawa muna noma laksuru muna dasa su duka. To, gaskiya duka ina son su da kabeji da latas da laksuru da karas ina jin daɗi matuƙar idan mun saka su waɗannan kayan lambun tunda ko gurin sai da su muna son alherai da dama kuma muna ba wa ƴan uwa suna amfana da shi, mu ma muna amfana da shi shi ya sa yana matuƙar sa mu farin ciki da jin daɗi waɗannan kayan lambu Ina sonsu tunda kuma ga shi ko na shekarar nan ma sun mana kyau kuma na so su saboda ana samun alheri a waɗannan kayan lambun karas ma da muka shuka ƴan uwa sun zo daga nisa ma an ɗiban musu kuma sun ji daɗi; an ɗiban musu kabej sun ji daɗi ƴan uwa daga can wani gari su ma sun zo, an ɗiban musu kabej ɗin nan, an ɗiban musu karas, duk sun ji daɗi sun tafi da shi, ka zamo ma mun ji daɗi tunda har mun yi abin da ya mafane mu kuma mun saida da su mun samu kuɗi ga shi ƴan uwa daga nesa sun taso an ɗiban musu. To a gaskiya alal haƙiƙa dukka suna ba mu farin ciki waɗannan kayan lambun tunda a lokaci muke wannan ɗinsu. Da karas da latas\ da kabeji da latas da karas duk muna yinsu a lokaci guda ne To lokacin kuma da suka zo waɗanda mun ɗiba muna sayar da su sai ga yan uwan namu sun zo su ma Haka shi ma muka ɗiban ma kowa leda-leda suka tafi da shi gida to a gaskiya haƙiƙa yana sa ni farin ciki ina jin daɗi ɗari bisa ɗari.

assalamu alaykum zan yi magana neh dai kuma akan kayan lambu kayan lambu shine cabbage lattas cucumber da karas duka muna shukawa kuma abinda muka fi so dai dukan su muna san su cabbage ɗin da latas hadda laksuru duka da cucumber da kuma karas dukka su jin daɗi kuma ma in munyi muna ba mutane suma suna jin daɗi ba wanda bayan jin daɗi a wa'yanan kayan lambu suna da matiƙar mahimmanci kuma a jikin mutun shiyasa bama iya wa duk yayin da muke da su muna shukasu kuma muna ba mutane suma suna jin daɗi da 'yan uwa abokanan arziki dukka muna basu kuma da cabbage da latas da laksuru da cucumber duka kayan lambu ne su aliyaho duk muna sa su kuma muna amfani dashi muna jin daɗin yin amfani dashi sosai sosai shi yasa ma 'yan uwan mu da na kusa da na nesa da maƙota suma suna amfani dashi kuma suna jin dadin yanda muke shukawa da yanda kuma in an shuka ake babbasu suma suna san wannan matiƙar haƙƙiƙa suna so kuma mun gan amfanin shi da yake ƙara mana a jiki gaba dayan mu shi yasa muke san shi sosai dasu cucumber dasu cabbaji da latas dukka da karas dukka babu wanda bama shukawa dasu alaiyaho duk muna shukasu su kuma idan yayi muna tsinkowa dukka mu babbasu kuma suna godiya da 'yan an basu tinda yanada matiƙar amfani a jiki kuma suna jindadi suna jin dadin yanda idan mun ibo muke basu shiyasa dukka muna dai shukasu kuma dukka muna ganin amfani a jiki

Assalamu alaikum zan yi magana ne akan haɗin kai da 'yan uwana suke bani da makwafta akan kayan lambu wai shin menene kayan lambun nan? kayan lambu shi ne da yake bada sinadarai kala-kala da muke cin shi a gaskiya haƙiƙa yana haɗamu zamun zamunci me ƙarfi 'yan uwana da makwafta tunda idan zamu tafi ciro su tare muke zuwa mu ciro su da yara har ka ga anata hotuna da su sun riƙe ganyayyakin kayan lambu game da haka kuma su makwafta suma in zamu tafi gonar nan saboda suna farin ciki yanda suke gani muke ciro su ayi kwaɗo ai ci su lamsuru a ci su karas ɗin nan hatta da almajiran anguwarmu suma ranar da basu da karatu suna taka muhimmiyar rawa wanda za a cire ranar ko ba su samu abincin ci ba akai Kwaɗon nan suna matuƙar farin ciki da kwaɗon nan da zu ci kazalika makwaf makwaftanmu ma suma suna farin ciki tun idan an ciro har rakamu suke yi ma su aje ai aikin tare da su to kunga idan an dawo da kayan tunda za a ɗiɗɗiba a miƙa masu sannan mu siyar da wanda za mu siyar da shi mu ijiye kuma wa'yanda za mu babba maƙota saboda haka yana ƙara zumunta hadda na nesa ma ana aika musu da shi su ma suna matuƙar farin ciki kamar a can inda suke za su ware kuɗi naira da yawa su ce za su siya abubuwa to amma yanda muke shuka shi saƙo kuma na isarsu kuma suna jindaɗin yadda saƙon yake isammasu suna taka muhimmiyar rawa shi ma saboda yadda suke ganin ana aika musu da shi gaskiya suna jindaɗi muma muna jindaɗi tunda ga shi za mu noma kayan lambu mu ci mu kuma siyar sannan mu raba ma mutane wanda wa'yanda basu samu ma abinci ba idan suka ci shi suna iya kwanciya?

asalamu alaikum zanyi magana ne akan ingancin da kashin dabbobi da yake bada ingancin da na nuna lura da shi eh a gaskiyan haƙika kashin dabbobi yana da inganci sosai mene ne ingancin shi saboda yana inganta kasa ya sannan da shukoki saboda in ankwaso kashin kaji yana da inganci kashin awakai suna da inganci tunda muna amfani da shi a shukokin mu to a gaskiyan haƙika kashin dabbobi suna da amfani kuma munga amfanin su sosai don nayi amfani dasu nasa a shukokin mu sun bada amfanin gona masu kyau a zahirin haƙiƙa suna bada gudummawa sosai kashin dabbobi kamar su awa kai yanzun idan na rumfar su da ake daure su yanda mukeyi na can karkaran mu duk rumfunan da awakai suke muna tattara kashin ne da in suka yisai mutattara kashin mutattara kashin mukai gona sannan kiwo ma da akeyi kiwon kaji suma muna tattara kashin kajin tattara shi mukeyi saboda mungane yana da inganci sosai a a gonan mu yana bama kayan amfanin mu yana mana muna gani yana mana amfani maikyau kuma muna samun kayan amfani ya fito da kyau to shiyasa gaskiya muna neman shi sosai kashin kaji da kashin awakai duka dai kashin dabbobi da suke da inganci muna wannan dinsu muna kai wa gona muna ijiyewa saboda haka ma har sayan kashin kaji mukeyi gurin masu kiwon kaji muna ce musu su dinga ijiye mana kashin kajin indan sun ijiye zamu je da buhun mu su zuba mana idan sun zuba mana zamu kai gonan mu to haka mukeyi to kaga na ga amfanin su akan shukokin mu suna da matukar amfani masu yawa

assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a wannan a wannan lokaci zanyi maganane akan abinda na koya akan kashin dabbobi um abunda na koya akan kashin dabbobi watan kashin dabbobi yana inganta ƙasa yana inganta ƙasa sannan kuma abunda na koya yana ana sa ma anfanin gona dashi tor kuma yana inganta anfanin gona suna akwai anfanin gonan dasuke son kashin dabbobi to abun da na koya kenan don ko koyan dana yi akwai wani shuka ma da'kayi kashin dabbobin akamai anfanin da shi kuma anfaninin gonan gurin yayi ya bada mutuƙar abunda akeso sosai to agaskiyan haƙiƙa na koya abubuwa dayawa akan wannan kashin dabbobi shiyasa koyan danayi a haka nakoya ma wasu yanda zasu yi anfani da kashin dabbobi suma a hakan sun koya har sun ƙara koya ma wasu yandan zasuy anfani i da kashin dabbobin kazalika kuma wayancan sun ƙara koya anata koya dai yanzun hakama sai dai a aika masu kiwon kaji su dinga ijiye wayannan kashin dabbobin to kaga koyo koyo saboda matuƙar na koya ma mutane da dama yanda zasuyi anfaninda kashin dabbobi to saboda haka na san kashin dabbobi ya koya mana abubuwa da dama saboda kuma akwai shuke shuken da suke san asa musu kashi dabbobi to kaga ko anan na ƙara ililmi sosai akan kashin dabbobi tunda ilimin da nakoya dashi nima na koya ma wayansu ilimi yanda zasu koyi anfani da kashin dabbobin nan sama wayansu kuma sun koya agurin su yanda zasu anfanin da kashin dabbobinnan saboda nace musu naga abunda anfanin shi a shuka

Assalamu alaikum, zanyi magana ne akan ingancin da kashin dabbobi suka min a gaskiyan haƙikan kashin dob um dabbobi sun min amfani a dama, da dama a baya saboda abunda zan iya tunawa a baya, akwai lokacin dan shuka Wala nasa mishi kashin dabbobin nan a gaskiyan haƙika Walahal ɗin nan ta bani abun da nake so zan iya tunawa kuma na shuka Dankali shima Dankalin nan yasa 'ya'yan shi sunyi manya manya da nayi amfani dashi Masara ma idan nasa mishi kashin dabbobi yana bani goyo masu kyau kuma ina samun amfani da yawa zan iya tunawa kuma ni yanzun gaskiya haƙikan shuke shuken da nake yi ina amfani da kayan dabbobi kashin dabbobi da dama saboda kashin dabbobi ba zan manta ba lokacin dana sama Masara na kashin dabbobin nan buhhunan da ya bani a gonan nashi naji mamaki kuma goyaon Masaran yayi kyau sosai kasalika da nayi amfani dashi na sama Dankali shima haka Dankali ya bani abunda nake so sosai na, Dankalina yayi manya manya tun kafin in cire kuma ganyen ma suyi kyau to kaga a gasikiyan haƙika ba zan manta da wannan gudunmawan da kashin dabbobi suka bani ba na zubawa Walin ma kashin dabbobi shima ya bani abunda ni ke so a gonar matuƙar saboda haka bazan manta da abunda kashin dabbobi sukai, yayi min ba ba zan manta ba bacin haka kuma na zuba a shukoki da dama da muke, ina zub ina haɗa shi da kashin dabbobi dan yanzun haka ma yanzun haka na bada cigiya kashin dabbobi da kashin kaji da na Aku Akuya dun na bada cijiyar su saboda a ina ganin amfani su sosai suna min yadda nake so

Assalamu alaikum zan yi magana ne akan yanda muke kiwon dabbobi muna..... ina kiwon awakai da shanaye da shanaye da kaji to idan awakan nan sunyi kashin su shine muke tattarawa da kaji muke tattara kashinsu mukai gona ya zamar mana wannan takin takin gargajiya to saboda menene shi wa'anan taki yana da matukar amfani a gona... yana da matukar amfani a gona to shiyasa yanda in muakyi kiwon su muke... tara kashinsu guri guda da kashin awakan dana kaji duk muna tarawa guri guda sai mukai ya zama takin gargajiya muje mu zuba a gonan mu muna zuba ma amfanin mu sosai ya bamu abin kuma da muke so sosai a gona shiyasa muke amfani da awakai din da kashin kaji muke zubawa a gona ahhh... ai da ya.....kuma kashin ba a abubuwa ɗaya yake mana amfani ba suna mana amfani da yawa tinda muna sama masara muna sama dankali, dasu walahan dinmu dikdai abin da muke nomawa da wannan takin gargajiya da shi muke amfani wa'annan kashin in muka tara, shiyasa wannan kashin ma kaza ma ana neman sane da kuɗi ana booking dinshe nema kaman su diddiga gawayin nan,, shima yana zama takin gargajiya ana ajiye shi, zama takin gargajiya shima ana neman sane kaman su kashin kajin shima siyanshi ake ana neman shine aje a.... saboda ingancin da yake ma kasa ana zuzobawa a gona shiyasa suke da matukar amfani sosai a gona saboda ana amfani dasu ana zuzuba ma abubuwa da dama na shuke shuke

Assalamun alaikum, zanyi magana ne akan abun dana fuskanta akan kashin dabbobi da kuma yanda zanyi in guje mishi. Eh, a gaskiyan hakika na taɓa noman shinkafa na sa mishi kashin dabbobi bama kashin dabbobi kawai ba hadda takin gida dana saka mishi toh gaskiya shinkafannan ya bani matsala, shin a nan ne na gane ba shinkafa baya son kashin dabbobi ko takin gida toh um ban fi saboda haka ban sami abinda nake so ba be bani abinda nake so ba a shinkafannan, toh yayane da kuma yanda na magance ma kaina, tunda na fahimci shinkafa a nan ne na fahimci shinkafa be san kashin dabbobi da takin gida, se de ka sa mishi takin zamani. Toh yaya zaka yi ka guje mishi anan gurin nan nasa aka dinga mun kaftu aka yi wannan aka huɗe mun gurin aka sassa ana ta yi da fatanya aka huhuɗa gurin, toh tun daga nan kaga nayi na guje mashi akan shinkafa tunda na sama shinkafana ban samu abun da na ke so ba, gaskiya ban samu ba dana sama shinkafana, a yayin dana zuba mashi kashin dabbobi da takin gida toh anan se na fahimci cewa lalle ita shinkafa tafi so a sa mata takin zamani, sannan kuma na shuka, shima ɗaya shukin da nayi na yi la'akari akan shima be son takin gida be son kashin dabbobi anan gurin shima hakkan nan yanda nai na guje ma a gurin shinkafa shima haka na kara guje ma wannan gurin da na yi shukin da shi toh anan a gaskiyan hakika nan ne na guje ma kashin dabbobi, na gane shinkafa baya so.

assalamu alaykum zanyi magana ne akan yanda takin gargajiya yake mana a gona nan dai takin gargajiya yanada matiƙar amfani a ƙasa yana inganta ƙasa sosai kuma yana bamu abunda muke so sosai saboda muna amfani dashi duk shekara muna sama gonan nakin mu kuma yana bamu kamar in na sama masara yana bani abunda nake so idan a musali idan ina buhu goma ne to idan na sa mai wannan takin gargajiya ina samun gurin buhu sha biyar to ka zalika shima dankali ina samun idan na sami shi wannan takin takin gargajiya in na sama dankali yana bani 'ya 'ya dayawa kuma ganyayyakin shi yana ƙara tohuwa sosai sosai shima haka walahan ina sa mishi takin gida to sai yasa mafin nan yana da amfani sosai se sa kullun idan muka ba awakan mu abinci kuma suka yi kashi muke tattara kashin nan nasu suma haka kaji kullun in muka musu sharan inda suke muna tattara kashin mu ijiye saboda mu zuba ma amfanin mu da da kyau da kyau tam muna ganin amfanin shi sosai idan ma bai ishe mu ba muna inda suke kiwon kaji muna basu kudi mu ce su ijiye mana kashin kajin kuma suna ijiye mana kashin kajin muna zuba ma gonannaki amfanin gonan kuma sunayi sosai sosai idan mukuyi amfani da wa'yanan kashin kaji ko kashin awakai ko kashin duka dai suna zama mana taki mu kai gona a yanzun haka ma mun riga anyi sharan gona anyi komai da komai mun har haɗa muna so yanzu mukai gonannakin mu ne mu fara zuba wa kafin lokacin shukan yayi

Assalamu alaikum zanyi magana ne akan yadda kashin dabbobi yake inganta ƙasa eh a gaskiya ala haƙiƙa kashi dabbobi yana inganta ƙasa kuma yana bamu muhimmiyan yana taka rawa saboda nayi amfani dashi da dama na zuba ma kayan amfanin gona na duk na zuba na zuda ma dankali naga abun da ya bani na zuba ma walihan naga abun daya bani na zuba ma masara shima kazalika naga abun da ya bani shukokin da nayi da dama da kashin dabbobi suka ya bani muhimmiyan ya bada gudummawa suna da dama dana zuzzuba masu a inda na fuskanci matsala kawai dana zuba ma shikafa da be bani abunda nake so ba to kunga anan gurin dan dai kashin dabbobi suna bada muhimmi yana taka rawar gani tana inganta ƙasa tunda ana zubama shukoki da dama bama ni ba na mutane da yawa sun koya a gurina sun zuzzuba ma gona um amfanin gonan su anan gurin kuma sunga abunda kashin dabbobi ya masu shiyasa yan inganta ƙasa saboda yanzun idan muka tattara gabda faɗuwan da kamin damuna ya faɗi munyi sharan gona zamu je mu jujjuye su a gona muna zuwa mu jujjuye su a gona to saboda haka anan kun ga yana inganta ƙasa tinda duk in anyi sharan gona zaka je ka share gonan ka kayi ma gonan ka komai da komai kana jira ne ai wannan ana kai kashin dabbobi gona mutum yaje ya ya ready kafin a fara harkokin shuke shuke to gaskiya haƙiƙa kashin dabbobi yana ya bada rawan gani gaskiya saboda nayi amfani dashi da dama kuma ya bani abinda nake so ya bani abinda nake so kaga anan yana inganta ƙasa yana inganta ƙasa saboda naji daɗin amfani dashi a guda ɗaya ne da na duba shiba kashin dabbobi yake soba.

assalamu alaykum zanyi magana ne akan noma da muke yi da kiwo ehh a matikar hakika kiwo da nake yi gaskiya yana mana am fani saboda tun awakan nawa guda biyu nake tare dasu har yanzu sun kai min gurin goma toh dasu haka dai muke amfani shanu dai guda ɗaya ne da kashin su da kashin kaji to haka muke haɗa wa mu kai gona tunda kullun in an basu abinci in sukai kashin nan shine muke tattarawa mu tattara shi mu tattara shi mu ijiye har in sun bushe sun bamu abunda muke so se mu haɗa mu kai gona to bacin haka kuma in bai ishe mu ba tunda ia ba abu ɗaya muke noma wa ba ba kuma abu ɗaya muke sama takin gargajiyan nan namu ba saboda yana bamu abubu wa da muke nema sosai muna zuwa gidan gona ma muje mu ce musu idan akwai muna so su bamu mu siya to muna zuwa kuma mata da suke kiwon kaji suma nan ka karan mu muna ansa mu zo mu zuba ma amfanin gonan mu kaman su masara su dankali su wa baha duk dasu muke musu amfani shikafa ne dai na taba zuba ma kawai ya bani matsala na lura shi baya son takin gargajiya inda na zuba ma amma duk wa 'yanan abunda nake lissafo muku dankali masara walaha da sauran kayan lambun ma duk ina musu amfani da taki gargajiyan nan se yasa yanada matikar amfani nake son kiwo saboda muna ƙaruwa shine ga dabbobin mu kuma ga kashin su kuma muke amfani muna sama amfanin gonan mu kuma yana bamu amfani sosai muna san amfanin yana mana yanda muke so sosai se yasa a gaskiya muke san ayi kiwon

Assalamu alaikum zanyi magana ne akan dai yadda muke amfani da takin gargajiya eh a gaskiya takin gargajiya yana da matuƙar amfani ah gonannakinmu saboda yadda muke amfani da kashin akuyoyi suna bamu abunda muke so sosai da kashin kaji shima duk muna amfani dashi idan na sama Masara ma yana bani goyo me kyau masarar yana yimin yadda nake so sannan kuma hakan nan muke zuzzubasu a buhu inmun tattara su, inmun ma dabbobinmu kiwo me kyau sunci abinci yadda ake so to haka muke samun taki sosai a cikin su kashin da suke yi muke tattarawa yanzun haka ma muna nan mun tattatara ya kai buhu hamsin to baze ishe muba nasu kawai kenan da mukai musu kiwo yakai buhu hamsin to mun ijiye to aƙalla gaskiya baze ishe muba amma kafin dai lokacin da zamu fara shuka nasan zamu samu nan zefi buhu hamsin ɗin kuma to idan muka tattara su yanzun haka ma sauran tinda anyi sharar gona zamu iya zuwa mu zuba ma ƙasan dan ya inganta mana ƙasan gurin se mu zuzzuba kafin ya shiga cikin ƙasan kafin lokacin amfaninshi wannan, kamin lokacin shukarmu yazo to haka muke tattara su muna kwakkwashewa duk mu ɗuɗɗura a buhu yazun haka muna nan da buhu hamsin a ijiye, to amman dai nasan ba inda ze kaimu waɗinnan muna zuwa kuma gidan gona muƙaro in be abunnan ba to ahaka ma saboda yanda dabbobin suke mana muna neman ƙari mu ƙaranta kiwon dabbobi saboda mu samu amfanin gona me mu samu takin gargajiya da yawa to muna so muƙara dabbobi saboda mudinga samun takin gargajiya

Assalamu alaikum zanyi magana ne akan yanda zan ba ma manoma shawara yanda za suyi amfani da kashin dabbobi gaskiya hakika ina kira ga manaoma saboda yana kashin dabbobi yana inganta ƙasa kuma yana ba shukoki abubuwan da ake so kuma tana rage raɗadin yanda zaka siya waccan taki takin zamani toh gaskiya ina kira ga manoma su jajirce hankalin su ya dawo ya karkata su san amfanin takin su san amfanin kashin dabbobi, saboda yana inganta ƙasa kuma yana inganta kayan noma saboda nayi amfani da shi da dama nayi amfani dashi naga abubuwan da ya bani abubuwan dana samu a game da amfanin gona na toh a gaskiyan hakika ina kira ga manoma su mike su dage su fara amfani da kashin dabbobin nan yanzu ma de da dama se de a kara karkato hankalin wayansu amma mutane da dama sun gane amfanin shi sun san kuma yana rage raɗadin siyan wanccan takin zamani kuma shi wannan kashin dabbobi gashi yana da inganci da inka zuba ma shukan ka kana jin dadin amfani dashi sosai saboda yana bama amfanin abun da ake nema toh ina karkato ma monama ina janyo ra'ayin su su dage su ƙara azanƙan amfani da kashin dabbobi saboda a mutuƙar haƙika yana bada amfanin gona yayi mun na gani kuma ya taka man rawar gani akan amfani game dashi akan kayan gona na sabida haka nayi amfani ina karkato ma manoman mu hankalin su ya dawo gare su su fara amfani da.

Assalamu alaikum zanyi magana ne akan akan amfanin da muke samu idan nayi amfani da kashin dabbobi waton shine yake zama mana takin gargajiya a amfanin da muke samu ina matuƙar samun amfani me kyau sabida gonan masara na ina samu, akwai gonar da in bansa ba zan samu kaman taki goma amma idan na sa wannan kashin dabbobin ina samun buhu sha biyar ko sha bakwai to shima dankali akwai na lura da daban sa takin gargajiya wani gonar in na shuka se dai ya bani yanyayyaki ne amma ba ƴaƴa to yanzun da nake amfani da kashi dabbobi da kaji yana bani ƴaƴa sosai yanda muke so haka ma wake shima yana bani ƴaƴa sosai na abin nan na duba na gani da be bani be min yanda nake so, amma yanzu yana bani ƴaƴa sosai lokacin da na zuba ma barkono ma shima ya bani abinda nake so sosai barkono na suma sunyi ƴaƴa sosai yayi kyau sosai na kuma sama shima sosai na kuma sama walahan shima da dana taɓa amfani da.. banyi amfani da kashi dabbobi ba walahan ɗina ma ya samu matsala amman da nazo nake haɗawa da kashin dabbobi yanzun gonar yana bani abunda nake so sosai shima to saboda haka ina samun amfanin gona in lokacin giri yayi, na girbo masara na ina samun amfani me yawa idan na in na cire barkono shima yana bani tin a ƴaƴan ma zaku gani ya.. na samu ƴaƴa sosai a wannan gonan na kin da muke shuka wa idan muka cire wake shima yana bani abunda nake so sosai, waken suna manya manya kuma suna min ƴaƴa sosai gaskiya ina samun amfani me yawa idan nayi amfani da kashin dabbobi suna bani abunda nake so sosai shiya sa muke neman shi sosai muke ijiye su muyi amfani dashi gurin amfani

assalama alaikum barkan mu da war haka zanyi bayani ne akan abubuwan da aka koya man akan harkan gona da bazan taba mantawa dashi ba a gaskiyar hakika na koyi abubwa kala kala game da harkan gona kamar irin noman masara su noman shinkafa su noman su shukan wannan sukan dawa da abubuwa da yawa duka an kokkoya mun saboda haka a harkan noma bazan taba mantawa ba sannan hakika na koyi darissuka da yawa akan kaarkar noma nasan yadda zanyi in noma abubuwa kala kala akan harkan noma nasan yanda zanyi in noma dawa yadda zan girbe dawa yanda zan kwasa dawa daga gona a gyara mu kai gida duk mun koyi wannan bazan taba mantawa da shi ba yaya kuma yanda masara idan tayi duka shima yanda zamu kwashe mu kai gida a dinke ta tun daga gonar ma muke zubawa a gyara ayi komai saboda haka shima bazan taba mantawa dashi ba harkan gona lallai ya koya mana darasi kala kala mun san yaya ya taka muhimmiyar rawan gani saboda mun san yanda zamuyi mu noma abubuwan da muke so na bukatuwan ci dayake amfanar da mu game da harkan noma saboda haka bazan taba mantawa da shi a rayuwa na ba mun koyi darussa da yawa na abubuwa da muka koya da muke shusshukawa shi yanzu ma sai dai musa wasu a hanya suma yaanzu su san yadda zasuyi su samu gona suyi shuka suji dadi kamar yadda muke jin dadi muna amfana da shi muna amfana kuma da kudin anshi da in munsiyar duka yana mana amfani saboda haka muna sa wasu a hanya wanda ma bashi da gona ana karban jingina na gona ayi shuka dashi to saboda haka ba zamu taba mantawa da harkan